Dɔɔ kaŋa gbie dumo noba banuu nimitɔɔreŋ. A o puoriŋ, daga la biŋ. A noba eɛ yaga. Ba gyamaa zie zaaŋ a are are. Kuori la.

A dɔɔ naŋ zeŋ a niŋesoga a e sɔglaa, taaɛ kpaŋpalema boma waayɛre naŋ tɔnne tɔnne, a o puoriŋ, a ba mine arɛɛŋ , ka, a bie kaŋa a gbi dumo, ka a bie kaŋa, a zeŋ.

Sori ze nyegema la. A lͻԑ ŋmԑԑ taa, a zeԑ na nyaboori zaaaa a sãã. Ka a lͻpelaa la koŋkogiri zaaa a meŋ kyore. A sori zu la ka a nyagema ŋa toŋ.

Noba ba naare la, ba ɔnnɛɛ a kõɔ. Ba arɛɛ a Kõɔ poɔ a vuune. Baa suee kaaya iruuŋ iruuŋ, kyɛ de bootiri a toŋ luri a kõɔ poɔ a ɔnnɔ.

Mui ane bɛŋɛ la, ka ba de eŋ laa poɔŋ. Taaleɛ meŋ bee be. Ka, vaare be a koŋkogri ane zama. Ba eɛ zeɛre naŋ e zeɛ a dɔgle a zu ka gyɛlee meŋ bebe.

Bibiiri bayɔpõĩ la zeŋ a kyɛ. Ba zeŋɛɛ dɛre zuŋ. A ba mine laara la. Kyɛ a zie ba naŋ zeŋ nimitɔɔreŋ dɛgɛɛ la.

Kãã koͻroo zie la. Ka pͻgebͻ mine bayi ane bibiiri bata a are a niŋe poͻŋ. Lͻԑ be la a zie ŋa ka noba mine meŋ a taa motori a zeŋ a zu poͻ.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

A noba bee a kyԑnse zu poͻ. Ba mine vͻgelԑԑ zupile ba mine ba vͻgele zupile. Ba mine zeŋ zeŋԑԑ, ka ba bata are dendeŋ, ba arԑԑ a sola panԑl zu poͻŋ a kyԑnse zu.

Pͻge la, o zeŋԑԑ dakogi zu kyԑ taa sͻbile, o niŋetͻͻreŋ kuripootu bebe kaa laa a dͻgele ka bogiti biŋ, ka perԑte kaŋa a biŋ a dͻgele o zu.

Noba bata la. Pɔgbɔ bayi, dɔɔ bonyeni. Ba are kɔɔɛ vaare a vūūhuni, de ba nuuri eŋ a vaare poɔ. Kaŋa zaa vaare be zie maŋ bee bone poɔŋ.

A zie yɔ didie la, ka lɔɛ yaga yaga a didi a e sɔgelɔ sɔgelɔ lɛ. Kyɛnsere meŋ didie la, ka sokoɔraa kaŋa gaŋ. A vũũ kpine lɔre bee a sokoɔraa zu ka a zu e zeɛ ka o zoro.